Nindeeba abantu barimu nibazana omupiira gubari ahagati baine enkaito z'emipiira baine empare engufu bainemu na sokisi ni basatu

Nindeeba nka maizi nk'omu rubanju harimu nk'emiiti, n'amabare, kwonka ebi ebiri omu rubanju biri nka omu rangi y'okwiragura byoona ahaiguru nindeebayo ebicu omu mwanya

Nindeeba abakazi bashatu bekoreire ebafu ebafu ziri nk'ezirimu bari nkabekoreire nk'eitaka eitaka erindi rirunzire aharubaju rwomuhanda bari nomuruguuto

Nindeeba abaana bari omu baraaza y'enju haaza obunju n'obufuuha bubiri bushakizi ebinyaatsi harimu embuzi omu mbunga eyemereire nindeeba omuti guri ahaiguru y'obufuuha muraigwa

Nindeeba abantu bari nkabari omukuzina bezirikire nkempu baine amapapa omumutwe gatsimbire omungata bariyo nibazinira aheitaka barimu boona nibaingi

Nindeeba nk'obwoma buri aha mbaaho haza nk'enyima y'embaaho nindeebaho embaaho zikwatsirwe nk'ebikondo ahansi nindeebaho nk'amaizi maingi amaizi maingi munonga

Nindeeba abantu baingi bari nkabari omukatare nindeeba emitaka ndeeba emyenda bagihanikire ndeeba amabaati ndeeba abantu bari baingi bari nkabari omukatare

Nindeeba omuntu ekiganza kyengaro kiriho obukomo bwingi haza omukono guri nkoguri aha kitengye kiri nkahameza obukomo obumwe buri aha kitambara ni bwingi

Nindeeba ente zirimu nizirya ziri omu kishaka zirimu nizirya obunyaatsi nindeeba emiti nyingyi n'ente ni nyingyi ente ezimwe ziri omu maisho ezimu ziri enyuma hariyo ebikondo kuriya biri nka ebizitiire ente ahazikuriira

Nindeeba abaana barimu nibazaana omumpiira omwe ajwire esaati eri omu kara y'okutukura abaingi boona barimu nibafuukanira omumpiira

Nindeeba omwana aine ajwaire enkofiira ya Chelsea aine ekyenyanja omu ngaro aine ondiijo mushaija amuri enyima n'ondiijo amuri enyima haza amuri enyuma ajwaire esaati eri omu rangi erikutukura

Nindeeba ekiibo kiruho ebinyobwa haza ebinyobwa ebiruho n'ebinyobwa byingi nindeeba hine nekiri omukiibo Kiri aho ebinyobwa babaire bineho n'ebinyobwa.

Nindeeba enkobe etembire omu muti eine eri omu rangi erikwiragura etembire aha kiti omukono gumwe gukwatsire aha kiti ogundi tihaine eki gukwatsire erimu eribatsire n'aha biti ebiti biri omu rangi ya ya kinyaatsi.

Nindeeba enju ziri ahagati y'emiti nindeebamu omuhanda, emiti ni mingi enju ni ibiri emiti n'emiti miraingwa.

Nindeeba omushaija arimu nateera amatafaari agamwe gamuri omu rubaju akatiba arimu naatamu eitaaka erindi kushohoza agandi nindeeba kuriya nk'omuhini

Nindeeba embaata eri nk'aha rushozi haza ahansi hariho nk'amaizi maingi munonga embata eri omurangi y'okwiragura n'ahu etekamire nihiragura

Nindeeba omushaija aine akabaketi akwitse omwitaaka omukono gwe gwona guriho emitsi, aregyire emitsi ajwire egofiira

Nindeeba ekimuri kiri omu rangi y'okutukura kiine obuntu bwingi. Kimuri kirungi kiboniire ndeebamu enjoki ekiri hagati enjoki ekiri hagati

Nindeeba ebyonzi baingi baingi munonga ndeebaho na wotameloni ndeebaho n'akateebe ndeebaho emineekye, emiyembe ndeebaho n'omwana ondiijo ayemereire

Nindeeba omwaana ayekoreire aine engata baryomurangi y'okwiragura haruho ondijo omuri aharubaju nindeeba ishokye ndebaho nke nihenda kushushana nk'emotoka .